Abantu baingi bari ahicundiro ry'amajuta ,eicumdiro ry'amajuta riine erangi erikutukura enguuto y'eitaka neraba aha rubaju rw'eicundiro ry'eitaka

Omushaija ayemereire ah'eibaare ajwaire tishaati n'empare ndaingwa hamwe n'enkaito. Enyanja eine amaizi garikwera hamwe na bururu.

Abaana bangi bari aha rubaju rw'enguuto. Abaana n'aboojo n'abaishiki abamwe bajwaire yunifoomu abandi tibagijwaire.

Entwiga eri omukishaka. Entwiga n'emwe. Hariho ezindi nyamaishwa ziri omu kishaka. Omu kishaka harimu obunyaatsi hamwe n'ebiti bingi ebicu nibyera.

Abantu bashatu bari omu ryato omu maizi. Babiri bashutami, omwe ayemereire. Enyanja eine amaizi garikwera agandi naga buru.

Abazani bakwateine. Abazaani n'abashija, bajwire yunifoomu erikushushana.

Owa bodaboda arimu naatemba akashozi, aha ruguuto rw'eitaka. Entwiga eyemereire omu ruguuto rw'eitaka. Omu rubaju rw'oruguuto harimu ebinyaatsi.

Aboojo bekoreire edomora nibatambura aha ruguuto rw'eitaka aboojo nibashatu bajwaire tishati hamwe nana empare ndaingwa

Omuntu ajwaire ekijwaro ky'abashaho aine ekihuurikizo akwatsire esiimu n'engaro ibiri.

Ekikooko kiri omu bunyaatsi, ekikooko kiine obwoya bwingi aha mubiri, ekikooko ni kimwe

Embogo eyemereire omu kishaka, omu kishaka harimu obunyaatsi bwingi hamwe n'ebiti bingi. Aha mugongo gw'embogo hateekamiho enyonyi.

Abantu baingi bari omu maizi omu nyanja, enyanja eine amaizi garikwera n'aga bururu. Aha rubaju rw'enyanja ahansi y'orushozi hariho etawuni. Ebicu nibyera ebindi n'ebya bururu.

Ekizimbe kyombekyeise amatafaari, omusheenyi na siminti. Ekizimbe tikyakahwaire, ekizimbe kikingiise edirisa z'ebiti.

Abashaija babiri bemereire ahi bakwaata kasaasiro, kasaasiro ni nyingi omushaija omwe ashutami aharubaju rw'ebideeya bya kasaasiro.

Orutookye ruri aha rubaju rw'omusiri omu musiri harimu orutookye ruri omu kishaka orutookye tirurikureebeka gye

Omushaija ashutami aha kasutuuru omumaisho ge harimu akabaaho kirikwera ajwaire enkofiira jampa hamwe nana empare ndaingwa.

Abaana babiri bakwataine aha mabega barimu nibatambura aha nguuto y'eitaka abaana boona bajwaire esweeta hamwe nana empare ngufu omu rubaju rw'enguuto harimu ebishaka

Omukazi ashutami omu musiri, ataire akadomora aha munwa amafuka gamuri aha rubaju omwana w'omwojo amwemereire aha rubaju.

Ekitabo, egiraasi, karimagyezi n'esimu. Aha sikuriini ya karimagyezi hariho ebigambo. Ahaiguru y'ekitabo hariho akacumu.

Enjoki zombekire ahitaagi ry'omuti enjoki ni nyingi, omuti gwine ebitaagi byingi omuti gwine amabaabi maingi.

Emotoka y'abaserukare b'ebiiruka aha nguuto, eyemereire omu rubaju rw'enguuto ya kooraasi, abaserukare babiri bari omu maisho gaayo

Omwana ayekoreire akadeeya akakwatiise omukono gumwe ogundi omukono gukwatsire omuhoro ajwaire t-shirt eyemikono migufu hamwe nana empare ngufu.

Enjoki eri aha kimuri. Enjoki n'emwe. Enjoki nikunda kutayaayira ekimuri. Ekimuri nikyenda enjoki n'enjoki neyenda ekimuri.

Abantu bariyo nibazaana omupiira aha kagyere, abantu bariyo nibazaanira aha mushana, tibajwire nkaito omu bigyere

Enjojo nyingi ziri omu kishaka, zirimu nizirya obunyaatsi, enjojo ni mpango. Omu kishaka harimu ebiti bingi.

Emotoka eri ha ruguuto rwa koransi oruguuto orundi rurabire ahaiguru y'endiijo enguuto rukucwekanisa. Omu rubaju rw'enguuto harimu emiti mingi.

Abaana bakwatsire egaari ekomiireho ekidomora, beemeriire omu muhanda gw'eitaka, egaari eyegyekire ahansi, ebicu nibyera

Enjoki eri aha kimuri erimu neeronda obwooki ekimuri kibonaire kiine erangi erikwera hamwe neya bururu.

Esente z'empapura hariho orw'omutwaro orwa rukumi , orw'emitwaro ebiri hamwe norw'enkumi itaano, orw'enkumi itaano n'orupapura rumwe ,orw'emitwaro ebiri n'empapura ibiri, orwarukumi n'orupapura rumwe ,orw'omutwaro n'orupapura rumwe

Abantu baingi bari omuryato aha nyanja eine amaizi garikwera hamwe nana agabururu ebicu nibyera